Tattalin ƙasa shi ne yin amfani da duk wata hanya da zai sa ƙarfin ƙasa ya ƙaru da kuma guje wa duk wani samun naƙasu ƙarfin ƙasa. Akwai hanyoyin da manoma suke amfani da su don ƙara ƙarfin ƙasa da dama da kuma gujewa faruwa yanayi ƙarfinta, akwai hanyoyi na zamani, akwai kuma na gargajiya. Misali takin zamani wajen ƙara ƙarfin ƙasa da ƙara sinadarai a cikinta sannan ana amfani da takin gargajiya wato misalin kashin dabbobi haka da kuma ganyayyaki a haɗa a ƙona, duka ana amfani da su wajen zubawa a cikin gona don kara ƙwarin ƙasa. Ƙasa ita ce abu mafi mahimmanci a wajen noma ita take ayyana za a samu iri mai anfani da yalwatar smfanin gona. Sanna Kwai abubuwa dabaru na noma da yawa da aka bullo da su wajen samu kara ƙarfi ƙasa kamar irin juya iri. Misali idan mutum ya samu ya shuka geto wannan shekarav ko wjen shekara biyar haka to wata shekara ya juya ya yi dawa. Ya juya ya yi masara misali. Saboda kar a samu karewa konkar aƙure sinadarai da suke cikin ƙasar domin iri ɗaya yana ƙarar da sinadarai. Misali ka shuka geru ka shuka geru, sinadarai sun kusa karewa amma idan kana juyawa ko wane iri sinadarin da yake buƙata daban. To kaɗan daga cikin dabaru na tattalin ƙasa kenan.

Haƙiƙa tantancewa ko zaɓewa da tsincewa da warewa duka na tumatur ko ma ba iya tumatur ba na duk wani kayan amfanini gona bayan an girbe shi ai abu ne mai matuƙar amfani, eh lamari ne mai matuƙar amfami. Musamman abin da ya shafi kayan lambu kamar tumatur da na gani misali a nan ta yiwu da akwai wanda da tsutsa a jikinsa, ta yiwu akwai ruɓɓaɓe. Shi kuma tumatur bai wnada yana da saurin harba cutan jikinsa ga sauran 'yan'uwansa da suke tare da shi, matuƙar ba a raba su da sauran ba, to tabbas sauran ma kafin ka farga wannan cuta da take jikinsa ko wannan ruɓewa da ya yi zai iya harbawa, duk sauran kafin ka farga ka yi asararsu kenan duk sun mutu kuma duk sun lalace. To tabbas kula da wannan haka ɗin abu ne mai matuƙar mahimmanci a ware, a cire wanda ya lalace a gefe kuma ba sai iya lalacewa ba ta yiwu akwai wanda bai ƙarasa nuna ba, a ware shi a gefe, ta yiwu akwai wanda ya yi ruwa, a ware shi a gefe. Mu anan al'ummanmu ma ta nan haka, tumaturai irin masu girman nan manya-manya to kuɗinsu daban. To ka ga kenan in ana so a samu, a yi kasuwancinsu daban su ma saboda kuɗinsu daban, sun fi ƙanana kuɗi, su ma ka ga ana buƙata a ware su. A ware manya daban, a ware ƙanana daban, a ware wa'inda suka lalace, a ware waɗanda basu lalace ba, waɗanda ba su ƙarike nuna ba su ma a ware su. Sannan kuma akwai wasu, irinsu za ka gansu dogaye haka, wasu kuma irinsu haka a kwance haka suna da ɗan faɗi haka kamar sifili haka, to su ma waɗannan a ware su daban. To wani ya danganta, wasu su irin wannan ɗin suke so masu manya-manya ɗin, wani kuma kuɗinsa ba zai kai ya siya manya ba sai ya siya ƙanana, ka ga an bambanta harkan kasuwancin kenan. Wajen kuma masu wa'inda suka yi laushi ɗinnan suka yi lagwai-lagwai suka yi ruwa, to wani in ya je siyan kayan mita zai ce na cin abinci yake so, wanda zai yanka ya zuba akan abincinsa kawai. Ka ga in dai harka ta haɗa da irin wannan mai tauri shi ne za ka yanka shi cikin kwanciyar hankali, shi wannan wanda ya ɗan yi lagwai-lagwai ya ɗan yi ruwa ɗin nan, wannan sai dai a jajjaga shi ko a yi markaɗe da shi a yi amfani da shi da ruwansa. To amma mai tauri shi ne za a yi amfani da shi wajen ya kawa a ci shi ɗanye haka akan abinci. To da kwai dalilai da yawa da suke sa a ware tumatur, akwai kuma hanyoyi da yawa da ake bi a ware ɗin yawanci dai in an tara su wuri ɗaya za a samo maɗaukai ne ko kuma a ware wani guri, nan zan saka wannan, wannan zan saka wannan, duk wanda ya ruɓe in sa shi a nan, duk wanda bai ruɓe ba in sa shi a nan, ko kuma duk wasu manya in sa su a can, wa'inda kuma suke ƙanana in saka su a nan. Duk yawanci haka ake bi ake domin ware duk wani amfanin gona na ba sai iya tumatur ba.

Haƙiƙa itama masara akwai dalilai da yawa sannan kuma da akwai hanyoyi da matakai da yawa da ake bi wajen ware ta kamar yanda na yi magana a baya, kamar dalili da ya shafi ware iri ko kuma nau’i ga nau’in da ake so ko kuma ba ma a haɗe su, yawanci a ce wai da fara da yaluwa da ja na san dai akwai kalolin masara uku wanda na sani in dai abin da ya shafi launi ne, akwai launin fara akwai launin ruwan ɗorawa wato yaluwa sannan kuma da akwai launin ja. To, yawancin dai a nan haka mu a ɓangaren arewacin Najeriya mun fi amfani da fara da yaluwa, to za ka ga wani bay a son nau’in ja, to a matsayi na na manomin masara na noma masara nau’i-nau’i. abin da zan fara yi shi ne in fara warewa, in ware, kar na haɗe irin iri ɗaya, in ware yaluwa daban, in ware fara daban, in ware ja daban, in ma ma’aikata zan ɗebo ba matsala, a zo a wawware min ga tarin masaran baki ɗaya. To wannan kai din ga ɗebe fara, wannan kai dinga ɗebe yaluwa, wannan kai dinga ɗebe ja, acikin ƙanƙanin lokaci za a ga an gama ware wannan masara, an ware su kuma ko wanne an kai shi ko kuma anyi amfani da shi ta hanyad da ta dace. Saɓanin a ce dukkansu suna hargitse suna haɗe wani ya zo yana so fara Sai anzo an sha wahalan warewa sannan wani ma in ba mai haƙuri bane ba ba zai tsaya ba, akwai wani kuma yana son ja duka dai ya danganta, to wannan abin da ya shafi ta ɓangaren launi kenan. Akwai kuma ta ɓangaren girma, yanayin siffanta wata masaran za a ganta reras a jere kuttuɓeɓiya babba. Wata kuma za ka ganta ‘yar siririya gas hi kuma masarar jiki ba’a jejjere suke ba a hargitse. To yawancin irin wannan mai a hahhargitsen anfi yawanci cire ta ma ake daga jikin kwansan na ta ko daga jikin sosuwan ta ta a ɓarza ta a niƙa. Su kuma yawanci masu reras ɗin anfi sai da su a haka, ana dafawa ko a gasa a ci, masu yin manyan nan dai don masu yin ƙananan basu fiya shiga kasuwa ba indai har ba gari za a yi da su ba. To kun ga akwai wannan yanayin da za a ce wannan mai manya ce wannan mai ƙanana ce bayan yanayin da yake na kaloli. Sannan kuma da akwai yanayin yanayin bushewa, misali idan ma’ajiya za a kaisu, misali idan ba rana ɗaya aka girbe sub a, dole wacce aka girbe yau sai tafi ta jiya sha ta ɗan fi bushewa, ta ɗan fi riƙe jikinta, to ya kamata a ce an raba su, tunda wannan tafi bushewa wannan da lema a jikinta, wannan dai shi ne. Sannan kuma akwai magana akan misali wata ta ɗan ruɓe haka ko da ɗan ciwo ko rauni haka a jikinta, to an tattara kuma za a siyar ko za akai ma’ajiya, ya kamata a ce an wawware masu irin waɗannan matsalolin a jikinsu su ma anyi wani amfanin da su daban, an cire su daga cikin wanɗanda suke kawai masu kyau ne lafiya ƙalau suke.

Bayan girbe masara akwai ayyuka da ake buƙata a yi daga cikia akwai wawware ta a ware ta, ya daganta da yanayin da ake buƙata da ita masarar. Misali kaloli ake so a ware ta a ware fara, a ware yaluwa misali. Ko kuma me ake buƙata manya ake son a ware daban da ƙananan, ko kuka ana so ne a ware waɗanda suka sama matsala misali da suke da cin tsutsa a jikinsu da sauran cututtukan da suke samun irin masara. To, yawanci manoman mu irin na gargajiya dai suna amfani ne da hanya a gargajiya shi a tara mutane a sama masarar a guri daya su dinga ware iya adadin kalolin da wata manufa da ake son a cimma a cikin warewar .misali idan manya ake so sai a sami wanda zai ware manya ya ware ƙananan. Idan kuma ana bukata ne game da kala a sami wanda zai ware yaluwa, a sama wanda zai ware ja, a sama wanda zai ware baka. Duk ana yin wannan ne domin a cimma wata buƙata ta daban ta harkar ɓangaren noma domin haɗa wannan abubuwa ɗin, misali a haɗa manya da ƙanana da kuma a haɗa kalolin wanda suke daban zainiya kawo naƙasu akan harkar da ace musamman ma idan kasuwancin da za a yi. To wannan shi ne.

Akwai kayayyaki da yawa da ake amfani da su wajen haɗa miya ya danganta da irin wacce kake so. Misali miyarvja ko kuma miyar dage-dage. Ana sayowa ko kuma a sama kayan miya waɗannan sun haɗa da tumatur da tarugu da kuma albasa. Sai a sama kayan sinadarai su ne magi gishiri da da sauransu. Sai mai ya danganta da wanda mutum yake buƙata na ja ko kuma man gyaɗa. Sai kuma abun da ya shafa kayan kanshi, irin su citta kanunfari, tafarnuwa duk sai mutun ya sa wanda yake so. To sai abun da ya shafi kayan ƙara lafiya ko gina jiki, kamar su kifi, nama da naman kaza, jan nama duk dai wanda mutum ya yi ra'ayi ko kuma duk wanda mutum ya samu. Sai kuma kayan ganye irinsu alaiyahu da yakuwa duk wanda mutum ya samu sai ya sa. To wasu kuma sina saka wake da gyaɗa duk mutum zai iya sawa. Kayan miya ko idan ba a sama ɗanyen ba ana iya amfani da busasshe duk dai wanda buƙatar mutum ya samu. Kuma duk wanda halin mutum ya kai, wannan shi ne.

Fesa sinadarai na kashe ƙwari ko ciyayi ko kuma wata cuta da take damun shuka a gona abu ne mai mahimmancin gaske kuma yana taka rawar gani ƙwarai dagaske wajen haɓaka noman zamani da na gargajiyan ma baki ɗaya. Akwai hanya da yawa da ake yin hakan, to amma yawanci an fi amfani da wannan yar jarkar konkuma a ce wani madaukaki da za a zuba maganin a ciki konkuma sinadarai a ciki a goya a baya a dinga fesa shi a cikin gona. Ana zagayawa ana zagayawa ana fesawa a ko'ina domin cimma wani buri na kashe kashe ƙwari ko kuma ciyayi ko wani abu makamancin haka wanda ba a buƙata haka a cikin gona. Akwai hanyoyi da yawa, akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce an kiyaye a wajen wannan feshi. Tashin farko shi shi mai yin wannan feshin ya kiyaye lafiyarsa ta wajen saka wannan riga da ake sawa a jiki da wannan takalmi da yake zuwa daidai guiwa don kariya da wannan subanta da ake sawa a fuska don kariya domin rufe baki da hanci da wani gilashi da ake sawa na ido shi ma domin kiyaye ido da safar hannu. Kuma sannan duk sanda aka yi feshi a gona duk wanda ya yi feshi ma'aikacin feshin ya samu ya wanke jikinsa baki ɗaya kafin taba wani abu na ci ko na sha. Kuma sannan ya yi nesa da inda ake yin feshi a cikin gonar. Feshi yana da matuƙar mahimmanci a cikin harkar noma domin yana taka rawar gani ƙwarai dagaske wajen kashe cututtuka da kuma ƙwari cikin hanya mai sauƙi, saɓanin a ce sai an zo an yi amfani da haya ta gargajiya da za a dauka fatanya ana bi sai an nkme ciyayin wanda yake ɗaukar lokaci sosai da kuma kashe kuɗi da yawa saɓanin feshi da mutu ɗaya ma zai iya yinsa a cikin ƙanƙanin lokaci kuma ba tare da ya yi tasadarvda wannan noma zai yi ba, wanda idan da a a ce ma'aikata za ka ɗiba za su yi maka irin wannan aikin

Feshin maganin ƙwari a gona abu ne mai mahimmanci wajen haɓaka harkar noma, domin kwari suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke janyowa a yi asara a gona matuƙa sosai. Saboda sukan kawo wani ƙalubale ne a wannan amfanin gina da aka noma dukan iya kawowa asarar baki daya kuma rabi ko fiye da hakan na abun da aka noma. To feshi na maganin ƙwari abu ne mai matuƙar mahimmanci kandagarki ne sosai na karewa na garkuwa na riga-kafin ga shuka da amfanin gona ma baki ɗaya daga ƙwarin da suke damu za su iya haifar da wani sakamakon mara ƙyau ga wannan amfanin gona. Akwai hanyoyi da yawa da ake amfani da shi, to amma wanda aka fi amfani da shi shi ne ta hanyar yin haya ko kuma kai da kanka ka mallaki wannan maɗauki maganin ƙwarin wanda ake goya shi a baya haka kamar jaka a zuba maganin aciki, a rika bi saƙo da lungo na gonar ana sakawa ana sakawa Akwai kalolinsu guda biyu, da akwai wanda ake sakawa kafin ma a yi shuka da kuma sai shuka ta fito ake sakawa kowanne da irin amfaninsa da iein nasa tasirin da yake yi wa shuka. To amma tabbas fesa maganin ƙwari mai matuƙar mahimmanci ga shuka da shi kansa manomi na ribar da zai samu na wannan amfani da ya shuka idan ya bi wannan abun yadda ya kamata. Domin fesa maganin ƙwari fiye da ka'ida yakan janyo mutuwar shukar da sinadaran ciki sun yi mata ƙarfi ko kuma rashin sakawa bisa ga ita kanta shukar ta kamu da wannan cuta da kwarin suke saka mata sanna a sama koma baya a kai. To shawara dai a tambayi masana kafin a saka maganin ƙwari

Toh nan dai gashi kayan gona ne anason a kaisu guri mai nisa toh duk Sanda akeso tafiya koh Kuma akai kaya, kayan anfanin gona daga wajen inda suke inda aka ajiyesu zuwa wani waje mai nisa dole ana buƙatar um Matakan kariya dayawa misali kamar nan gashi sun zuzzuba su a buhu sun sun ɗaɗɗaura ganyayyaki akai sun ɗaɗɗaure wannan misali kamar dankali saboda in aka barshi a haka ba tareda ansa wannan ganyen ta iya yiwuwa daurin ya kunce haka ko Kuma zarenda akasa wajen daurewar ba mai kauri bane zasu iya za'a iya samun matsala zaren ya kunce kuma ya zubo wanda dole sai an tsaya anji da wannan matsalan toh da Kuma sauran kayayyakin anfanin gona wayanda ba irin wannan ba misali su gero dawa waye wayanda sukeda kwaya haka toh suma dole ana bukatar a ɗinke bakin buhunsu sosai saboda gudun shima irin matsalar kar ta faru haka yayinda ake tafiya dasu Kuma hanyoyinda ake bi wajen tafiya dasu din sun banbanta dayawa, ya danganta da yanayin manoman da kuma yanayin inda manoman yake misali ta yiwu Idan a cikin gari yake zai iya samun babbar mota haka wacca zata ɗauka cikin sauki takai kasuwa daga inda yake idan kuma acikin kauye yake misali kauye yake misali inda yake hanyar batada kyau babbar mota bazata iya shiga ba dole saidai asamo ƙaramin abun hawa haka Kamar irin su adaidaita sahu ko ƙananan motoci haka ko Kuma amalanke su diba akai wanda wannan hanyar kusan batada sauri gaskiya indai Har wurinda zaʼa je mai nisa misali inda akwai tazara Sosai tsakanin nan zuwa inda zaʼa kai kayan toh indai Har anaso akai kaya guri inda yake akwai nisa a shawarce a samu abun hawa wanda yake mai kyau wanda yake bashida matsala, ingantacce saboda gudun samun matsala yayin tafiyar kai kayan.

Akwai hanyoyi dayawa da ake amfani da su wajen ajiyar masara, yawanci dai ana barin su a jikin wannan kwansarsu ne ko kuma ince wannan itacen nasu, sosuwan da suke jiki ko kuma a cire su daga jiki, ko kuma ince bayan sun bushe ɗin a cire su daga jiki a zuba a maɗaukai da buhunhuna haka a zuba a ɗakuna a ajiye To bayan an busar da su to kuma wajen ajiya yanzu shi ne abin da aka sa a gaba. To kamar yadda na gani dai ɗazu acikin wani ɗauka da na yi maganar ɗauka, kamar misalin a samu wani ɗaki, a sami wani ɗaki, ah mai wanda yake da magudanar iska, iska tana shiga tana fita sosai, a zuba su aciki, tun tana ɗanyenta har ta bushe aciki. Da kuma akwai hanyar da manoman mu na gargajiya musamman na nan arewacin Najeriya inda muke da rana sosai suke bi, shi ne su samu wani waje haka, wani maɗauki su zuba ta aciki rana tai ta ƙwallarta ta bushe a ɗan ƙanƙanin kwanaki. Sannan ɗebe ta gabaki ɗaya a sami ɗaki wanda shi kuma babu gudanuwar iska aciki, a saka ta aciki, ta riga da ta bushe kenan kawai nana ɗin ajiya ce. Wasu kuma bayan sun sa ta a ranan nan ta bushe, sai su samu a sa ta a inji ya cire ta a ɓarjeta daga jikin shi sosan na ta ko karan na ta, a cire ta daga jiki a bushe ta a gyara ta a zuba a buhu. To amma wannan hanyan yawanci waɗanda suke bin ta sune wanda za su saida ita acikin ƙanƙanin lokaci ba za a daɗe ba za su saida ita. To yawanci manoma irin wa’innan ko kuma manoman da suke noma abincin gida to za a ci dole ne sai an sarrafata da wuri. To amma dai hanyoyin ajiyar masara dai kamar yanda na faɗa yawanci anfi bin waɗannan guda biyun ko dai a ɓarje ta bayan ta bushe a zuba a buhunhuna a ajiye kawai niƙa ce ya rage ko sarrafawan da za a yi, ko kuma asali a bar ta acikin sosan na ta ba za a cire ba a jiki za ta bushe a ajiye ta har sai sanda za a yi amfani da ita za a dinga ɗiba a hankali a hankali ana sarrafata ana yin abun da za a yi da ita. A wajen ajiyar masara ana so a kiyaye sosai na yanda abubuwa masu cutarwa kamar irinsu ɓera ba za su samu damar shiga ba domin haƙiƙa ɓera ɗan ta’adda ne sosai a wajen ajiya, ƙwarai da gaske. A hankali idan mutum ya bi hanyan nan ta ajiyar ta a haka ba tare da ya zuba a buhu ba, sukan iya bi a hankali a hanklai duk su ɓarje ta, baka fargaba sai dai ka ga kaya, kaya duk ya lalace. To haƙiƙa abu ne mai amfani ka kula da irin wannan, eh a kula da irin wannan, a tabbatar da cewar babu wata kafa da wata ɓera ko wani abu da zai kawo naƙasu ga wannan ajiya ta ka, babu yanda za a yi wani abu ya shiga.

Asalin duk wani tsiro walau na ɗan itace, walau na hatsi ko na fulawa ko na ko ma mene ne. Yana farawa daga jikin itaciyar da aka samo shi daga ciki, yana fara tohu yana fitowa daga nan sai a samo fulawa daga wannan fulawar tana buɗewa tana buɗewa har ta zama wannan iri na wannan abu ƙanana. Daga nan suna fitowa suna fitowa har su girma, daga su girma su nuna har su kai a cire Yawanci fulawa tsarai da akwai waɗanda suke suke yi fulawa da akwai waɗanda ba su yin fulawa. To amma a wannan misalin da na gani, tsiron yana yin fulawa. Ga shi kamar tumatur ne ko wani abu, daga nan idan abu mai yaɗo ne sai ya dinga yaɗu yana fitowa yana fitowa, idan mai bishiya ne ,to daga nan zai yi bishiya yana 'ya'yan. Idan kuma mai wanda misali kamar irin su rake wanda jikinsu yake bi irin su karass shima yana bi yana ƙara girma ya ƙara girma har sunkai lokaci da za ayi amfani da su a cire su. Asalin dai kowane iri ko kowane tsiro yana farawa ne daga wannan toho daga nan yana girma yana girma har ya kaia matanakin da zai kai a ce ya isa ci za a yi amfani da shi

Mataki na shuka na tsakiya, tabbas mataki ne kusan wanda yake, shi ne mataki da ya fi buƙatar kulawa sosai na duk abin da ya shafi abun da shuka take buƙata domin mataki ne wanda an bar na farko ba a je na ƙarshe ba, shi ya fito kuma shi bai kai a yi amfani da shi ba, bai kai a ce har an fara amfani da shi an amfane shi ba, kamar misali wannan kamar ɗan tumatur ne ga shi nan, wanda in ka yanka cikinsa ma kwata-kwata ba abin da za ka gani sai wasu ‘yan koraye idanuwa haka da wani ɗan koren ruwa ba zai yi amfani ba, kuma shi an riga da an bar matakin fitowa. To wannan mataki ne wanda ya kamata a ce an fi ko wane mataki ma bashi mahimmanci a ɓangare na shuka, domin mataki ne mai hatsari wanda abu kaɗan, hatsari kaɗan ko wata cuta kaɗan ko kuma wani kuskure zai iya sawa a yi asarar matakin da aka sha wahala aka baro na farko. Domin yanzu misali a ce mutum ya yi shuka kuma sai da ta zo mataki na tsakiya sannan aka samu matsala ta mutu, ya ya kenan, mutum ya yi asara, ya saka rai ya gama zuba kuɗinsa tun a mataki na farko ana tsakiya kafin a je ƙarshe kuma an samu matsala kafin ma a je kusan ƙarshe ma an samu matsala. Kuma sannan mataki ne wanda yafi ko wane mataki buƙatar kulawa duka wani abu ma da ake buƙata shuka ta fara girma, to duk wani taki, duk wani ruwa, duk wani rigakafi da take buƙata a lokacin ne take son a bata duk wani gandagarki da zai kare ta daga duk wasu cututtuka ko wani ƙwari ko kuma duk wata matsala da za ta biyo baya, bayan wannan shukar. Mataki ne mai hatsari kuma mataki ne kamar albishir za a ce domin an kusa zuwa ƙarshe, mataki ne mai kyau wannan, mataki ne da ya kamata a ce an maida hankali a kansa domin samun, samun shuka tai kyau a samu iri da kuma amfani mai kyau daga ƙarshe. Mataki na tsakiya na shuka mataki wanda yake mai ban sha’awa kuma sannan mai hatsari idan ba a maida hankali a kai sosai ba, domin ita shuka ta ɗauko mataki na farko ta gama, tana na biyu, to kuma ita bata je na ƙarshe ba. Ba ta kai matakin da za a ce an amfanu da ita an ci ba kuma sannan ta wuce matakin da za a ce dama ba a sa rai da ita ba. To, yana da kyau manoma su kula da wannan mataki sosai domin samun iri da kuma amfani mai kyau.

Matakin farko shi ne kayan amfanin gona irinsu alkama irnsu dawa, irnsu gero. Bayan an girbe su daga gona ana sarrafa su ane wasu kamfanunuka wasa gidaje a injinanmu na hannu da muke da su ko kuma na gida da ake da su. Bayan an niƙa su, an sarrafa su sun koma abu da ake buƙata misali gari ake son a yi, sai a niƙa. Mai ruwa ake so sai a markada ko kuma tsaki ake so sai a barza bayan an yi duk mai yuwuwa wajen tabbatar da cewa an samu rin nau'in da ake so a mayar da shi, sai a zo matakin sarrafawa. Idan mutum abun da yake so ya sarrafa na mai ne sai a soya na suya ko gashi ne sai a gasa ko dafawa ne sai a dafa. To wannan duk shi ne hanyoyin da ake bi wajen sarrafa duk wasu abincika da ake yi wajen rayuwa da su na kayan noma dashi. Daga matakinsa na iri daga matakinsa na ciro, daga an zo a girbe shi ya zama hatsi, aka xo mataki sarrafawa aka zo matakin yanzu ga shi an sarrafa shi ya zama abinci ko kuma wani abu da za a yi amfani da shi. Duk yawan ci waɗannan su ne matakan da za abi daga sarrafawa zuwa ya zamo wani abu mai amfani zuwa ya zama wani abunda za a iya cinsa a take a lokacin.

Wato wannan abin shi ake kira da kaftu. Kaftu hanya ce ko kuma ince yana ɗaya daga cikin ayyukan gona wanda muke ɗaukan su masu mahimmancin gaske, ko kuma ma yawancin manomanmu na gargajiya suka ɗauke shi a matsayin farilla a noma. To amma kuma ta wani ɓangaren yakan iya kawo naƙasu ga ita ƙasa da kuma shi kansa amfanin da aka shuka a ƙasa ma ba tare da manomi ya sani ba. Wannan tona ƙasa da ake yi, rai da rai, shekara da shekaru, duk shekara ne sai an caka ta, an tona ta, an caka an, wannan abin yana janyowa ƙarfin ƙasar ya ragu, yana janyowa raguwar ƙarfin ƙasa. Wanda raguwan ƙarfin ƙasa yakan iya haddasa a samu matsala ta zaizayar ƙasa, wanda kuma in aka samu zaizayar ƙasa hakan yana nufin ƙasa ba ta da inganci ko ƙwarin da za ta iya ɗaukar shuka yanda ya kamata balle kuma riƙe ruwa. Ba za ta riƙe ruwa ba ma yanda ya kamata, to an samu kusan anyi baɗi ba rai kenan, garin neman gira an rasa ido. Shi kaftu yawancin manoma suna yin sa ne domin nausasa, sa ƙasar ta yi laushi, ta yi laushi yanda ya kamata, saboda mu yawanci manoman mu na gargajiya suna amfani ne da hanyar shuka da dunduniya, a taka ƙasa da dunduniya a ɗanyi ramin da ya kamata a ce an sa iri, sai a bi kuma a ja ƙasa a rufe da ƙafa ɗin, a taka a ja ƙasa a rufe. Yanzu ƙaddara inda a ce ƙasar ba ta yi laushi sosai ba, wani ya buga ƙafansa ma sai dunduniyar nan ta daɗe tana mai ciwo. To dalilin da yasa suke wannan kaftu dayawa-dayawa shi ne, saboda su nausasa wannan ƙasa, su tona ta, su hargutsa ta, su macikata, a samu ta yi laushi yanda ya kamata domin su samu sauƙi wajen yin huɗa da kuma yin wannan shuka. Su to, su dannan yanda ya kamata, su rufe da ƙafansu ba tare da sun ji wani zafi ko ciwo ko ba da wani matsala ba. To haƙiƙa yana da amfani wajen hakan, amma kuma yana da sakamako mara kyau, ya kawo koma baya ga ƙasa wasu lokutan, amma fa idan anyi shi ne ba a kan ƙa’ida ba. Misali idan mutum zai noman rani ya yi, na damina ya zo ya yi, duk shekara ne sai anyi kaftu, kuma shi kaftun za a yi dai dai misali ba matsala bane. To amma idan aka yi wanda ya wuce misali ana ɗaɗɗago can asalin ƙasa, ana hargutsa ta, ana hahhargitsa abubuwan da suke jikinta da suka rirriƙeta, to haƙiƙa hakan yana janyo matsala sosai ga ƙasa, yana kawo wa koma baya wanda manomanmu ba ba su hankalta da wannan ba ko ba su farga da shi ba. Amma muna fatan za a cigaba da wayar da kan al’umma har zuwa su gane wannan abin da yake janyowa ƙasa. Amma tabbas kaftu abu ne mai matƙar mahimmanci kuma ana yinsa ne ta hanyoyi daban-daban. Ana amfani da garmar hannu ko garmar shanu a ɗaɗɗago ƙasar daga baya kuma a zo a bi a zo a lall a lallasata ta samu tai laushi sosai.

Wannan ita ake kira da tankar dabino ,ana samun ta ne a a jikin reshe ko kuma wani sashi na jikin bishiyar dabino da ake samu a kasashenmu na Hausa da ake kula da ita. Ana yin amfani da ita ne a zamanin da. Mutanenmu na gargajiya sun yin amfani da ita wajen haɗa rumfa da yawan cin abubuwan kayan amfanin yau da kullum a yin amfani da ita. Kuma sannan ana yin amfani da ita wajen haɗa makamai misali, wajen yi baka kwari da baka haka. Idan aka feƙe ta ta yi tsini sosai sai a yi amfani da ita wajen wannna domin yin kariya ko kuma wajen yaƙi ko kuma farauta. Wanna dai ana samun ta cikin dabino, dabino ko mace ko namiji idan za a samu a yanko ta daga jiki. Kuma yawanci mutanen gargajiya ne ko kuma in ce a zamanin da ake amfani da ita, to a yanzu kuma akwai mahimmanci amfani da ake da ita sosai. Ana amfani da ita wajen haɗa mahuji haka abun da Hausawa ko in ce al'uma suke amfani da shi wajen yin fifita a yayin zafi ko kuma a yayin da babu wutar lantarki ko kuma yayin da ake buƙatar wajen fifita wuta ko fififta wani abu daban, duk ana amfani da shi.

Wato wannan iri ne da ake cewa gwanda kuma yana ɗaya daga cikin ‘ya’yan itatuwa da ake ci, kuma ake shansu, kuma ake amfani da su a sassan duniya baki ɗaya. Kuma sannan shi yana yin bishiya ne, eh yana yin bishiya mai tsayi haka, bishiyansa tana ɗaya daga cikin bishiyoyi da suke da tsayi mu dai anan haka, irin bishiyan sa tana da tsayi sosai, don akwai wacce za ka samu ta kusa bishiyar dabino ma tsayi, ta kai rabinta ko tafi rabi ma. To tabbas yana ɗaya daga cikin kayan itatuwa masu gina jiki kuma sannan da ƙara lafiya da gudanuwar jiki baki ɗaya. To ga shi in an, yawancin asalin sa ana samo shi ne daga cikin wannan ƙwallo da yake cikinsa. Idan an cire ƙwallayen a busar da su a shuka a ƙasa, in dai har anyi sa’a an samu ƙasar da ta dace da shi, za ta ɗauke shi, za ta ɗauki ita bishiyar, ta yi dai-dai da ita ta yi kala da ita za ta fito. In ta fito ana kula da ita, ana kula da ita ana bata ruwa da duk abin da ya kamata, har akai ga zuwa da cewar ta girma ta fara huda, daga yanayin da ya kamata a ce ta fara huda tana huda, har ta fara fitar da ‘ya’ya ƙanana-ƙanana, tanayi, tanayi, tanayi har su fara girma. Ana ta yi ganyayyaki, ganyenta haka masu faɗi har ta fara girma, dan har ya kai ga matakin cewa ta yi tsiro ta yi ‘ya’ya har sun girma, to wasu suna barinsu har su nuna a jikinta, wasu kuma gaskiya suna cirewa ne su nika daban. Musamman ma mu a nan haka ba a barinta a jiki, sai a samu wuri mai ɗan ɗumi haka a saka ta a jiki, aciki kai, a saka ta aciki ana dubawa ana dubawa ta har ta nuna ta nuna, kar a bar ta saboda kar ta ruɓe, ana dubawa akai-akai, ana duddubawa akai-akai har ta nuna. To ita gwanda ana saida ita a ɗaiɗai ɗinta, kuma ana ana saida ita a ɗaiɗai ɗinta kuma ana sarar da ita. To wannan dai shi ne asalin tarihin gwanda kuma ana cinikinta gaskiya ba laifi. Kuma anan ba a fiye samun bishiyoyinta dayawa ba, sai dai yawanci a kudancin Najeriya, yawanci a kudancin Najeriya ake samunta sosai, bishiyoyinta sosai. Ana yayyanka ta ma haka a saida ita a farshi ƙalilan ko kuma a saida ƙwallonta haka duka

Kamar yanda aka tattauna a baya wannan hanya ce ta gargajiya da ake bi ko ince yawanci ma aka fi bi wajen tafiya ko kuma kaiwa da komowa, safarar kayan amfanin gona. Yawanci daga wajejen da suke cikin ƙauye inda aka noma zuwa fita da shi zuwa ma kasuwa ko kuma cikin gari inda dai za a fita da shi, kuma yawanci abin da yake janyowa irin haka, wannan yanayi ne kusan mara kyau za a ce kamar yanda na gani akan hoton nan, acikin wannan hoto kai. Mutane ne ga shi wannan kafi-babur ne ko ince babur mai ƙafa uku, an loda buhunhunan da suka wuce ƙa’ida aciki, ga kuma nan, mat ace ma ta hau kan buhun, wanda yanayi ne mara kyan gani kuma mara daɗin faɗa ma za a ce. A ce ana loda kayan amfanin gona a haka, musamman ma kuma idan wanda zai iya samun matsala ne idan lodi ya yi masa yawa akansa, in nauyin kayan ya yi yawa a kai misali, kamar kayan lambu. To irin wannan hanyan tana janyowa asara dayawa akan kayan amfani gona, domin anan ma da akwai wata mai saida kayan gwari da tai asaran kusan buhu guda a irin haka da aka ɗauko mata shi acikin, ta hanyar amfani da wannan hanya ta gargajiya ta safarar kayan amfanin gona. Kuma yawanci abin da yake janyowa haka rashin hanya mai kyau, rashin kyakkyawar hanya, babu kyakkyawar hanyan da manyan motoci za su iya shiga cikin ƙauyen su ɗebo kaya su fito da shi kasuwa ko kuma su shigo da shi cikin gari, babu kyakkyawar hanya. Ko kuma, ko kuma babu kuɗin da za su ɗauko babbar mota su taho da shi, su ɗebo su kawo shi balle a ce an kawo shi lafiya ƙalau. Babu bab, babu kuɗin da su iya ɗauko haya ko shatar wannan motad da za ta iya shigowa ciki dai, yawanci dai hanyoyi biyu, abubuwa biyu, dalilai biyun nan suke janyowa a dinga irin wannan safarar kayan amfanin gonan wacce tana da hatsari sosai. Wanda ba fata ba idan abin hawan ya samu matsala, daga kayan amfanin gonar har su masu shi ɗin da waɗanda suke ciki suma suna cikin matsala. Za ta iya yiwuwa a shigo wani kwarin da zai karkace kayan duka su zubo, ko kuma tayarsa ta samu matsala ta taka wani abu, ta samu matsala ko saboda nauyin da ya mata kayan, a ce tayan ta fashe ma, to idan kasuwa ce an samu jinkiri, wanda hakan zai iya janyowa har a kai ga lokacin da farashin sun sauka, ba ma a buƙatar su sosai a kasuwar, wanda hakan yakan janyo asarori sosai, wanda hakan kuma ba gobe ce mai kyau bag a manomi. To haƙiƙa manoman ƙauye sun fi fuskantar waɗannan matsalolin.

Nau’in irin waɗannan su ake kira da iri waɗanda suke ‘yan jijiya, eh, ko kuma ‘yan ƙasa, su suna fitowa ne, suna yin yaɗo ne, suna yi du wani hanyoyi da du wasu matakai, matakin farko, na tsakiya, na ƙarshe na du wani iri na noma, duk na da shuka take bi, duka suna yin su ne a ƙasa, wanda kawai ganye mutum zai gani a sama, bayan an riga da anyi shukat ta fito. Iya ganyen za ka gani a sam, amma duk wani amfani yana ƙasa. To, yawanci dai waɗannan ire-irensu suna da yawa kuma ana shuka su ne a wurare mabambanta, kamar wannan da nake gani da shi nake kira dankali da Hausa kawai, dankalin Hausa. Akwai wanda ake kira dankalin Turawa shi kuma bai kai wannan girma da tsayi ba, anfi samun sa a wajejensu Jos. Akwai kuma abin da ake kira doya, ita kuma anfi samunta a wajejensu Kaduna, Zariya da kuma can kudu, ɓangaren kudancin Najeriya. Kuma yawanci waɗannan ana amfani da su ta hanyoyi daban-daban. Ana amfani da su a hakansu wasu kuma ana busar da su domin yin amfanin, a sarrafasu su koma gari ko kuma wani nau’in abin daban. Yawanci kuma idan za a yi amfani da su irin waɗannan nau’in iri ɗin da suke waɗanda ake tono su daga can ƙasa ko ince ‘yan ƙasa ko kuma ince ‘yan jijiya, iri waɗanda suke yi a jijiya, yawanci idan za a yi amfani da su sai an fere bayan, abin da nake nufi da fire a Hausa shi ne a samu wuƙa, a samu wuƙa a dinga ciccirewa a dinga yayyanke bayan kaɗan-kaɗan ana fefferewa ana ciccirewa sama-sama, zamana cewan farin jikinsu, tsokar jikinsu ta fito, to, wannan shi ake kira da fira. Daga nan sai a yanka, ko kuma ma a haka za a yi amfani da su, a yi amfanin duk da za a yi da su. Amma yawanci anfi soyawa ko a dafa shi haka dafa-dukansa yawanci ba a fiye gasa su ba. To amma nomasu shi ma abu ne mai matuƙar riba sosai, domin abu ne kawai za ka saka ‘yan ganyayyaki ka dinga kula da shi lokaci-lokaci, kuma sannan ka zo acikin ganye ɗaya da ka saka sai ka tone amfani wajan ashirin a ƙasa. Abu ne mai matuƙar riba sosai idan anyi haƙuri amma, domin suna ɗaukar tsawon lokaci a ƙasa kafin, ba kamar irin su gero da wake da za a ce kwana arba’in, kwana sittin casa’in sun yi ba, a’a suna ɗaukar watanni, to amma kuma amfaninsu dayawa.

Kamar yadda na gani a nan ga hoton yaro nan ya zauna a wajen inda aka hura wutar abinci yana tsgunne yana jira. To wann daga ganinsa cewar a matse yake wannan abinci ya karasa ko kuma ya dahu ya kai bakinsa. Saboda da alamun yana jin yinwa. To shi dama duk ba komai ba ne yake kawo wannan zumuɗin ba ne sai don mutum ya ci ya samu gasuwa a zuciyarsa ko kuma don ya ci ya yi maganin yinwa. To wannan jira ne ga shi nan yana jira ya samu ya ci ya kai bakinsa ya yi maganin abun da yake damunsa. Wanda a wannan lokaci akwai abubuwa da yawa wanda suke faruwa a jikinsa ta iya yuwuwa yawun bakinsa ya tsinke wani lokacin ma idan har ido ya gani hanci ya ji kanshi har cikin mutum ma zai iya juyawa haka. Ko kuma a hancinsa a sama wani gudanuwar ruwa haka kamar majina za a ce haka, mutum yana ci yana fita. Kuma a samu ɗimamar yanayi a jikinka saboda ka ƙagu ka ci wannan abu da kake gani kake jira ka samu ka kai baki domin samu gamsuwa a jikinka da kuma zuciyarka baki ɗaya. Wanna shi ne dai a kan jira yana jira wannan abinci ya dahu domin ya samu ya kai bakinsa a lokacin domin samun gasuwa.

Duk noman da ba na damina ba ko ba a yanayin da ake yinsa da akwai ruwan sama ba, yana bukatar a ba shi ruwa ta wata hanyar daban. Nan kamar yadda na gani a hoton lambu ne ana ba kayan ciki ruwa, indai har abun da za a ba wa ruwan ko kuma abun da aka shuka ba wani mai yawa ba ne ba. Ba a guri ne mai nisa ko mai girma haka ba, ana iya amfani da butar ban ruwa a zuba ruwa daidai misalin da ake buƙata ana zubawa wannan shuka har ya ishe ta. Ga shi nan ana bi ana zubawa kowanne da hanyar da ake bi. Wani a zuba ta sama wani kuma a zuba ta ƙasa ya danganta da yanayin bukatar abu da ka shuka yake yi, yana buƙatar a zuba ruwa ta sama ko ta ƙasa. To amma shi wannan ba da ruwan musamma da sanyi safiya yana da matuƙar mahimmanci wajen kara haɓakar shuka da kuma samun amfani da ya kamata a ce an samu. Kuma sann ba da ruwa akai akai kai a bar wurin ya zama cewar ya bushe ya zama cewar ya nuna alamun tmrashin ruwa kai tsaye, irin wannan ana samun naƙasa a kan wannan abun da aka shuka. Musamma ma idan kayan lambu ne ko kuma irin da ka shuka a ba shi ruwa sosai yadda ya kamata

Tabbatas suma mata suna buƙatar a saka su cikin harkar noma su yi ka'in da na'im su ma mutane ne, su ma yan Adam ne, suma suna buƙatar 'yancin da za su nema na kansu su nema abincin kansu. Suna ɗaya daga cikin 'yancin da aka ba su ko mace ko namiji. Mace tana da 'yanci tana damar da za ta yi shuka ta yi nkma ta yi girbi ta saida amfanita idan ci ma za ta yi ta yi amfani da shi. Tabbas da za asama mata a cikin noma a harkar noma sosai za a ƙara rage kaso mai yawa cikin talaucin da ake fama da shi ko kuma cikin tsadar rayuwa da ake fama da ita yanzu a ƙasar mu ta Nijeriya. Saboda haka mata wadanda suke noma ya kamata a kara ba su ƙwarin guiwa, waɗanda ba su shiga ma a wayar musu da kansu domin su fara. Domin noma bun yi ne na dogara wanda za a dogara da shi, ki dogara da shi ki taimakawa kanki ki taimaki iyanlanki ki daura wani ma a kai. Noma abu ne mai matuƙar mahimmanci ga mata. Hanya ce ɗoɗar wanda za a samu a sama kuɗin shiga don dogaro da kai domin su ma kansu mata rayuwarsu ta inganta. Akwai kalolin noma da yawa da mata za su iya yi su dogara a kai, za suniya yi da kansu kuma za su iya sawa a yi musu na kuɗi. Duk wanda suka yi hanya ce mai ƙyau da za ta taimaka wajen haɓaka noma ta fuskar ƙasarmu gaba ki ɗaya. Za ta haɓaka tattlin arzikinmu da ƙasa baki ɗaya

Haƙiƙa mata suna taka rawar gani sosainwajen haɓaka kasuwanci da harkan noma da kuma wajen sarrafa kayan amfanin gina da aka noma. Misali a wannan hoto da aka nuna ga mace nan tana sarrafa rogo da aka nuƙa aka noma aka sarrafa shi ya zama gari aka sarrafa shi ya zama wani abu da za a iya sayar da shi ko a ci da za yi amfani da shi yau da kullum a kashe yinwa ko kuma biyan buƙata ta rai. To haƙiƙa mata suna taka rawa sosai wajen haɓaka kasuwanci kama daga misali shi kan shi wanda ya noma wannan rogo ya sama ciniki kasuwarsa ta haɓaka ba tare da ya kai kasuwa ko ya sha wahala ba. Sannnan mai sarrafa shi misali masu injin niƙa ko kum a masu niƙa na gargajiya sun sama ƙarin ciniki ta dalilin ita wannan mata, ita din idan sayarwa ta yi ta sama ƙarin masu saya ta sama ƙarin masu kuɗin shiga za ta biya wa kanta buƙatu na yau da kullum. Idan kuma na gida ne an sama sauƙin rayuwa maimakon sai an je an sai kayan da suke da tsada kuma bai zama lallai ba su biya buƙatar da ake so ba. To tabbas mata a kasuwan da kuma harkar noma suna da matuƙar mahimmanci suna taka rawar gani sosai wajen haɓaka ƙasa.

Tabbas mata suna taka rawar gani sosai wajen haɓaka kasuwanci noma a cikin al'umma da kuma ƙasa baki ɗaya. Domin su ne abubuwan da aka noma amfanin da aka samo a gona su suke zuwa su mayar da shi na yadda zai zama cewar ya zama na yadda za a iya cinsa ya zama abinci yadda zai yi amfani a jikin ɗan Adam kuma ba tare da kawo wata illa ba. Yin hakan yana taimaka musu su kansu wajen samun hanyar abun yi da kuma samun kudin shiga. Kuma sannan yana taimakawa al'umma wajen samun abunda za su ci su kai bakin su su biya buƙatunsu su sama gamsuwa da cinsa ba tare da kashe kuɗi mai yawa ba. Kuma ba tare da sayansu da tsada ba domin shi abun an riga da an nima shi a cikin al'umma kuma na sarrafa shi ne su sun mayar da shi ne yadda za a iya ci ba tare da ya kawo naƙasu ko wata illa ga lafiyar dan Adam ba. Tabbas mata suna taka rawar gani a bangaren noma da kuma sarrafa kayan gona zuwa yadda za a iya cinsu, yadda za a iya sha, yadda za a iya amfani da su a saka jiki a kai baki ba tare da ya kawo matsala ba ko naƙasu ko wani koma baya ko wani saka mako mara ƙyau game da hakan ba. Mata suna da matukar mahimmanci a cikin harkar noma

(????????????) toh Kamar dai yanda na gani anan mace ce Take, Kusan.... gashi tana yanka doya Kuma Ganin alamu Abinda take yi din take girkawa, ko take soyawa din na sayarwa ne, na sana'a ne Toh Ita sana'a daman wajibi ce ga duk wata mace da take sota tsira da mutuncin ta!.. Mai aure ko marar aure Domin shi zaman banza ba abinda yake janyowa Sai san zuciya da kuma danasani Toh Mata koyaya sana'a take ya kamata ace Sun dauka sun rungume ta hannu bibbiyu Watarana zata zame masu Garkuwa To anan gashi Ko sana'a ce ta soye soye Ko sana'a ce ta dawa dape Ko ta wani aiki haka duk yana da amfani mata su dinga yinsa Baya ga noma Domin shi noma ana yinsa ne dalili biyu, Ko aci Ko kuma, ayi amfani dashi wajen!... Samun kudi Toh Tabbas yawancin noman da mata sukeyi suna yine domin ci. Idan sun noma abunda zasu ci kuma sai azo a fita sana'a domin samun Abunda za'a dogara da kai Toh anan dai ga mace, Tana soya doya Ta Bayan ka soya Kuma masu saya zasu zazzo Da haka da haka yau a sayar duka gobe a saida rabi jibi kuma Ga baki daya dai gashi nan wataran in anyima sai ankara wani To duk gashi nan Yau da gobe yau da goe Kowace rana da irin ƙalubalen ta da takezuwa dashi Toh amma sana'a tana da matukar mahimmanci ga mata Musamman ma Masu ƙananan ƙarfi ko kuma musamman waɗanda Basu samu sunyi karatu sun samu aikin gwamnati ba To kuma sai azo ayi kara ayi sana'a Domun a samu a dogara da kai Sana'ar yin abinci kuma ita bayan kuɗi da zaka samu ma da akwai alpanu kala kala da zaka samu a ciki!.. Domun abune na samu lada Kuma abu ne na taimako Wani zai zo bashida kuɗi Ka taimaka masa ka ara masa akwai Masu ɗaukar albashin mada yawa da suka dogara kuma da masu sana'ar kansu irin wannan matar dana gani anan Domin zaka zo ba'ai maku albashi ba gwamnati bata biya kuba Wata yayi nisa zaka zo gurin Mai sana'ar hannu Ta baka bashi kaci, Wasu ma harsu kaima iyalansu duk a ciki Daga baya kai kuma Sai ya biya ka Toh kaga kai ka taimaka masa shima kuma ya taimaka maka Wannan dama shine taimakeni in taimake kaɗin Bazai yiwu ace duk mutane aikinsu iri, Daya ba dole wani ya tare nan wani ya tare chan a samu a rupawa kai asiri baki daya

Ita kuma wannan tana sarrafa a nan ma kayan amfanin gona ne da aka samu daga dankali tana soya shi wajen sayarwa al'umma domin su samu su kai bakinsu su yi amfani da shi domin samun gamsuwa da kuma kashe yinwa a jikinsu. Ta nan ɓangaren ta taimaka su kansu manoman dankali ta yadda take amfani sannan ta taimakawa 'yan kasuwa da suke saro kayan da suke sayarwa take amfani da su wajen haɗawa irinsu mai da magi da sauran kayayyaki. Kuma sannan ta taimakwa al'umma da suke tare da su wajen sarrafa musu wannan abun cikin hanya mai sauƙi yadda za su je su saya an riga da an gama shi. Domin wani idan ya ce zai saya ɗanyen ya dafa shi yadda take ba shi da kuɗin zai yi wannan, kenan an sama haɓakar tattalin arziƙi ta nan bangaren kuma an ssma ci gaba kuɗi ya zagaya tsakanin manoma da yan kasuwa da sauran ɗaiɗaikun mutanen gari an sama ci gaba ta nan ɓangaren. to saboda haka mata suna da matuƙar wannan mahimmanci domin ba da gudummawa domin ci gaba da taso da harkar noma sosai ta hanyar yin kasuwancin kayan noma da kuma taimakawa manoman waje sayar da kayan su cikin sauƙi ba tare da shan wahala ba.

kamar yadda nake gani nan doya ce gata nan girbabbiya an girbe ta an cicire wannan gashin gashin nata an gyara ta an debo ta daga inda aka ajiye zuwa kasuwa domin yin kasuwancin ta nan gata an tara ta tari tari churi churi ko ince gashi anyi dalan ta anan kashi kashi kuma gashi ko ana jira ne a diba ko kuma siyan ta ɗaɗɗai ko kuma duk kashin za'a kashe gashinan toh amma shi noman doya abun da nasani dai akan sa shine noma ne mai matuƙar amfani kuma noma ne mai matuƙar riba amma idan anyi hakuri idan anyi hakuri za'a samu riba sosai bayan ga dan kalubale da komai dai ba'a rasa kalubale a kansa ba ko wacce nasara da akwai kalubalen da za'a fuskanta akai amma tabbas kasuwancin doya abune mai albarka abune kuma wanda indai anyi sa'a an fara shi da wuya a ce an karaya ko an faɗi a kai yawanci anayin noman doya ne a zo bayan wa'enda suka noma ta asali sun fito da ita sun kawo kasuwa toh akwai wa'enda ake cewa na tsakiya wato dillalai su zo su kuma su sara akawo su sasan jahohi ahh sassan jihohi inda yawanci ba'a fiye noman su kamar ni da nake jigawa haka ana kawo mana doya ne daga wajajen su jos da irin su kaduna duka dai muna yankin arewa amma kuma can su suke da arzikin yanda zasu ko yanayin da doya take so kaman dai sun ma fi noman a al'adan ce ni kuma nan munfi toh a kawo nan toh dole nan tunda kawo mana akayi dole zata fi tsada toh haka abubuwan suke mu mu kai kayan mu can su su kawo nan toh gaskiya masu kasuwancin doyan mu na nan in an kawo musu suma sai su dan kara riban su a kai na yanda zasu samu su fitar da kudin suma a wato jigilar kawo wa da aka yi zasu fitar da kuɗin safaran ta da akayi musu daga can zuwa nan sa'annan suma su dora riban su akai mu kuma mu siya toh a hanlin yanzu dai gaskiya doya tana daya daga cikin abuncicika wadanda suka fi mafiya saboda zaka iya yin dafa duka da romon ta zaka iya yin ta faran ta da mai da yaji wasu farar ta ma suke ci a soya ta da kwai ka daka ta ta zama kamar gari ta zama sakwara kayi mata miya duk wacce kayi miya toh gaskiya doya tana daya daga cikin abincicika na gayu eh a nan haka mu kan doya bawai abinci ce ga a nan haka ba ahh in kazo nan doya abinci ne na cinye wa a nan haka gaskiya

Wannna yana nufin samar da wani yanayi ga tsiron ka ko kuma shukarka wanda ko da ace wani yanayi wanda ba a buƙatarsa. Kuma wannan shuka za ta iya samun barazana a kasan ya faru da aka samu ka hare a kan wannan noma naka ba tare da samun wata matsala ba. Mai yuwuwa a sama ruwa da yawa ko a sama ruwa kaɗan wanda zai iya shafar wannan shuka taka a a sama haɓakarta ko kuma a sama raguwaeta. To idan ka samar da wannan yanayi farko a samu kuma kar a sama wannan matsala ko a samu wannan matsala duk shukarka za ta zama cikin aminci za ta zama cikin tsaro b tare da samu wata matsala ba, daya daga cikin wannan yananyin ya faru. Yawancin hanyoyin da ake abi wajen gujewa hakan shi ne irin wanda yake masa riga-kafi an yi masa kandagarki daga duk wani abu da zai iya zama barazana da shuka sai dai a sama ƙarancin ruwa ko kuma a samu yawan ruwa ruwa ya yi yawa. To duk wani yanayi da ya faruwa a wannan shukar taka za ta iya ɗaukewa wannan yanayi ba tare da na taba wani daga cikin wani abu na haɓakar shukar da za ka samu koo haɓakar irin da za ka samu ba komai lafiya kalau komai ya samu lafiya lau.

Toh gaskiya za ka gan dai rake ruwan rake ya na da bambancin zaki da sauran abubuwa da dama na kayan marmari ko wani abu na zaki haka saboda yawancin duk wani abu na zaki haka makasudan su akan samo su daga parayin rake ne dan wannan, in ka danganta da ga suga sai, haka zalika ma mazan kwaila sannan in ka hada da kan shi gundar raken ita kan ta gundaren raken za ka gan ta na bada wani abu mai mahimanci na yanda za ka gan ya banya ya na samuwa mai kyau sannan ruwan shi ne ya ke hada ko irin su gwanda ne, duk wani kayan itatutuwa haka dai ba za su kai gaskiya wurin wannan, ni dai a yanda ke na'akari gaskiya um a dai qasan hausawa da abubuwan wannan gaskiya ban gan um 'yayan icen da ya kayar rake zaki ba, saboda masamman ma aka ce kawai zallan ruwan rake saboda shi kawai haka Allah ya halice shi za ka gan shi wannan kawai wani ruwa ne mai zaki wanda ya kan, ya na da amfani a jikin dan Adam sosan gaske sannan kuma a gaskiya ba, wannan ko irin su wannan wani ko 'yayan ice haka isu inabi um lemu mangoro, gaskiya duk za ka gan basu kai dai rake, gaskiya a zaki ba toh da wannan, shi rake kawai saboda kusan ma, duk shi rake za ka gan da shi ake juya shi, a tsarafa shi ya koma wani abu na zaki haka irin misalin suga akan juya ruwan rake, ya koma suga, a na amfani da sinadarin sa ya koma suga sai abu na biyu mazar kwaila

Kamar yadda na gani anan ga shinan na na'ura ce ake amfani da itta tare da tare da yadda ake amfani da itta ta tashi ta sauka, tayi nan tayi can ta hanyan amfani da wani masarrafi da wani mutun da yake a wani wuri na daban yake danna ko kuma yake sarrafata tare da wannan masarrafi wanda yake ɗauke da madannai a jikin wannan masarrafi wanda yake bama wannan masarrafi umurni kala kala itta kuma take bi. Wannan na'ura haƙiƙa cigaba ne na fasahar zamani da kuma kimiya wanda ake amfani da itta a ɓangarori daban daban. ɓangaren tsarin ɓangaren bincike bincike bincike kimiya da fasaha, ɓangaren yanayi da dai sauran su. Ana amfani da itta wannan na'ura kuma ta nada sauƙin shiga waje, wuri wanda mutun bazai iyya zuwa ba itta tare da mutun yana sarrafata a Wani waje inda zai iyya tsayawa musamman abunda ya shafi harkan tsaro. Mutun yana sarrafata daga inda zai iyya tsayawa ita kuma tana tafiya tana kai wannan umurni da yake bata, tana biya masa bukatun sa yanda ya kamata ga shinan dai ana amfani da wannan masarrafi dai domin sarrafata da bata umurni daya kamata tayi.

Wannan yana bayani akan yanda za'a dashe na dankali wato duk mai buƙatan zaiyi noman dankali, bayani ne kan ya da zai saka dankali. Dankali dai yana ɗaya daga cikin abinci wanda hausawa ko kuma ince mutanen mu na nan bangaren afrika suke amfani da shi sosai wajen sarrafawa da kuma yin amfanin yau da kullum a matsayin abinci. To gashi mai bayanin yana cewa idan aka samu ganyen, ganyen ne wannan da aka samo shi daga cikin asalin shi dankali da yariga da ya rika aka cire. To zaa yanki wani yanki na jikin na jikin gashinan kaman harawa harawa haka. um sai a haɗa tsinke biyu ko kuma dai yanda mutun ya hada, sai ya lankwasa su domin wa'yan'nan idanuwan su fito daga jikin wannan idanuwan kaman ɗan kullutu kullutu haka a ciki shine Ido daga inda zai ƙara tsirowa shima in an shuka. To idan ka dasa kawai asalin inda ka yanko ɗin a tsaye to iyya adadin wa'yan'da ka dasa iyya sune zasuyi, amma In kabi dabarar da yayi ya lankwasa ya saka to wannan idanuwan duka zasu fito. Da yardan Allah du wanda akai sa'a in matsala ta samu in wani bai fito ba wani zai fito za'a samu karuwa sosai a cikin wannan idan abi yanda ya kamata.

Wannan kalan kifi shi ake kira da tarwadaɗa hausa. Kuma gashinan gasu a cikin ruwa hanyan da a kebi wajen ciyar dasu. Koma wani irrin kifin ne kuma shi wannan kalan kifin da aka bayar shine suna cikin muhallin su wato ruwa a dunga ɗiban abincin da kaɗan da kaɗan ana watsa musu, a dunga ɗiba da kaɗan ana watsa musu suna bi suna ci suna bi suna tsitstainta kamar wawan su haka za'ace. Bawai mutun ya ɗiba baki ɗaya ya zuba kaman yanda za'a zubama akuya ko saniya ba. Ana zuba mata da kaɗan da kaɗan suna bi sunaci ana zuba musu yana shiga cikin ruwan suna binsa sunaci shine hanyan da a kebi wajen ciyar da wannan kalan kifi da ake kira tarwaɗa a hausance dama sauran kalolin kifi baki ɗaya. Abincinccikan da suke ci kuma ya danganta akwai na gargajiya akwai Kuma wanda ake haɗa shi a tare da sinada rai wato nazamani ake saida shi a shago to amma kona gargajiya kona zamani ɗin baki ɗaya hanyan da ake bi gurin cidasu duk ɗaya ne, indai anaso abi hanya mai kyau a dunga watsa musu ana watsa musu suna ci suna tsinta sunaci ana watsawa suna ci wannan shi ne.

Bayan noma dankali Kuma an duba anga cewan ya nuna yakai matakin da za'a girbeshi. Ana samun kamar misali minjagara ko diga abun dai da za'a girbe shi, a tone wajen duk inda tsiron yake kenan a tona a hankali sai a ɗago jijiyan daga nan sa a dinga zarowa ana ɗagowa a hanakalia hankali kuma sannan a kula sosai gurin ɗagawan, saboda gudun ka'a Jiji musu rauni ko a illata su. Saboda gudun lalacewan su, a haka a haka ana cirowa a hankali har'a gama cirowa baki ɗaya a tabbatar an cire na ko inna. Sannan azo inda kasa tai misali tunda daga kasa aka turoshi za'a samu yawaitar ƙasa a jiki, a samu a kakkaɓe a rarrage ta wannan shine wannan shine hanyar da ake bi wajen girbe dankali kenan. Koma wani irrin a samu a tone kasan sai a tona yadda ya kamata a zazzakulo su gaba ɗaya a cire su dukka sannan a samu a karkaɗe a ɗiba kuma a kaisu inda ya kamata daga nan a samu gurin ajiya mai kyau a ajiye wannan shine.

Da akwai matsaloli da yawa da suke shafan manoma ta yuwu kuskure ne wanda sukeyi na karan kansu ko kuma rashin sani? To wannan bayani yana bada shawara ne a yanda za'a samu amfanin gona wato bayan girbi mai yawa. To shawara akan hakan ya farane tun daga kan ƙasa, ka zabi kasan da take daidai da wannan irri naka ka nemi shawaran masana a harkan gona. Sannan kawo kan irri ka zabi mai saurin yi da kuma inganci wanda da garkuwan daga cututtuka da kuma kwari. Ka zaɓi wannan shima ana samun sane tare da tallafon da kuma taimakon na malaman gona. Sa'anan kuma sai yanayi na canjin yanayi wani lokacin kayi shuka kafin takai lokacin girbi a samu canjin yanayi, to shima akwai hanyoyi da dabaru da a kebi a danji da irrin waɗannan matsaloli idan sun faru. Ko kuma kwari na bazata sunzo dukda akwai riga kafi da kuma tanadi da a keyi saboda irrin wannan inda koda sunzo bazasu iyya ma shukanka illa ba. Duk abubuwa irrin wannan su suke kawowa illimin wannan ke kawo a sami cigaba Kuma za'a sami haɓɓaka na amfanin gona da ake samu.

Wato wannan hanyan da aka bi wajen girbe wannan masara hanya ce me ban sha'awa kuma hanya ce wacce ban ma taɓa ganin ta ba hanya ce mai sauƙi. Saboda mu a noman mu na nan haka ana zuwa ne a girbe ta tana ɗanyetta da ruwan ta a jikin ta a cire har karan sannan a zo a ciccire ta daga jiki, a zo kuma a rinƙa neman gun da za'a shanyata. To amma anan an riga an batta a jikin karanta an batta a jikin abunda take tsaye a jiki ta bushe a jiki kawai ana zuwa sai dai a dinga cire ta ana ɓarewa ana sakawa a buhu, wanda kawai ta zama za'a iya amfani da ita za'a iya zuwa ayi duk amfanin da za'ayi da ita ta riga da ta bushe ba sai an sake zuwa an shanya ta ba a maimakon a ce a danyetta za'a cire ta sannan a zo a busar da ita sannan kuma a zo ayi amfani da ita. Kawai a bata a jikin iccen nata a batta a jikin karan ta ta bushe a jiki sannan kuma a cire ta a je ayi amfani da ita, wannan hanyar ita ma tana da kyau. To amma a wajen da suke da tsaro saboda a wani gurin idan ka batta a jiki ɗin to wani zai riga ka girbewa, wani zai iya zuwa ya cire tun kafin kai ka cire shiyasa a nan ake cirewa tana yin ake cirewa saboda gudun irin wannan matsalar, to amma wannan hanya ce ita ma mai sauƙi wanda ba sai ana zuwa ana baza su a ƙasa ko suna shan rana a wani a wajaje da bai ci a ce anyi shanya a gurin ba.

Anan dai abunda nake gani gashinan manomi ne gashi zai girbe shukan da yayi na doya, ya ci bayan ya sassare ganyayyakin saman ya bubbuɗe yaɗan tattofo ya samu makaman da zai rike yana hakota daga cikin ƙasan yanaja yanaja yanaja, gashi har yakai inda ya janyo ta. Bayan ya janyo ta sai ya a jiye a jefe sai ya ƙara janyowa harya gama cirowa gabaki ɗaya. A wannan hanya kusan gashi shi kaɗai kusan da akwai wahala sosai duba cewan abune wanda sai ansa karfin a cikin an diddigo anja, anja, anja gashi wajen girbe ta ɗin in yaja biyu, uku, hudu zaiji ya gaji. To gashi dai shi shi kaɗai yana wannan aiki bayan an cire kuma sai a tarasu guri a ɗiba akai wajen inda yakamata a ce a ajesu, gashi shi shi kaɗai yana wannan aikin. Manomin doya noman doya abune mai matuƙar mahimmanci da kuma alfanu da riba, in mutun ya dage daga kaɗan zuwa yawa zai ga amfanin sa za kuma a sami riba fiye da yadda ake tsammani. Kuma akwai na zamani akwai na gargajiya to nan yana amfani da hanyan girbeta ne na gargajiya ittama na zamani sai yafi sauri da kuma sauƙi.

Tabbas zafin rana yana da tasiri da mutum ma baya tunani akan ruɓewar dankali ko samun matsala akanta. Yanzu kaman yadda na gani a wannan misalan, dankali ne wanda aka barshi a ƙasa ba a girbe shi da wuri ba rana tai masa wannan illa ta sa rabin jikinsa ko kuma wani sashe daga jikinsa ya fara ruɓewa ya samu matsala, an samu matsala kenan. Ga kuma wani wancan wanda aka cire shi da wuri ba a barshi rana ta dake shi ba yana nan lafiya lau. To kamar yanda suka ba da shawara in za a yi girbi na dankali a girbe da sassafe kuma sannan a cire shi da wuri ko kuma a wanna, ko kuma asalin inda aka barshi ɗin ya zamana cewar inuwa ce, rana zafin rana da hasken rana ba sa dukan gurin kamar yadda zai masa illa idan aka ce a buɗe yake haka. To wannan shi ne shawaran da aka ba wa manoman dankali akan yadda za su yi su dinga wajen girbe shi ko kuma wajen shi kansa zaɓan gurin da za a shuka shin ma in dai ka san ba za ka cire shi da wuri ba a samu guri mai inuwa inda ya kamata a ce an girbe shi. Kuma sannan shima hanyar girbe shi kusan iri ɗaya da na doya, za a tona ƙasan ne a ciro jijiyan a dinga cire wa ana zaro wa ana ƙwaƙwalo su ‘ya’yan dankalin, ana ciccirosu daga ƙasa ana ajiye su a gefe har zuwa a gama cire wa baki ɗaya, kusan hanya ɗaya ne ake bi da cire doya baki ɗaya.

Anan kuma, anan gonar babba ce ga kuma amfani mai yawa amma kuma su masu aikin, masu aikin tono ko girbin dankalin mutane ne kaɗan. Suna amfani da magirbi suna tona ƙasan ko kuma a ce masa kamar sungumi ake ce masa kamar da Hausa, a tone, a tono ƙasan, suna yin amfani da hannunsu su ƙwaƙwalo, su ciro, suna cire wa, suna cire wa har su gama cire wa baki ɗaya. To, wannan shi ma wata hanyar ce suka nuna na cire dankali saɓanin wanda muka gani na mutum ɗaya ɗazu yana cire siya yana ta faman ƙwaƙulawa. To waɗannan da suka ɗan fishi yawa suma dai duk da ba yawa ne da su ba amma aƙalla sun kai uku to sai sun fishi saurin yi haka, to yawan leburorin dai, adadin abin da za a cire da yawa kuma adadin saurin da aikin zai yi. Ga shi suna ta ciccirewa, su cire daga jikin jijiyar ko daga ƙasan, kuma sannan su girbe wannan ganyen da ake amfani da shi wajen sake shukawa. In sun cire shi sun ajiye a gefe, shi kuma asalin dankali shima suna ajiye shi a gefe su cire shi daga cikin ƙasar, gashi nan suna ta yi suna ta sauri su yi. To yanayin dai yawan leburori ma'aikata da suke yin kuma yanayin abin da za su cire amma duk da haka suna sauri suna ƙoƙarin su gama cire wa baki ɗaya domin a tattara a kai inda za a kai, a tattara a samu a kai shi ma'ajiyansa. Saboda shima barinsa anan ɗin kuma nan ma da akwai kamar yanda muka gani matsala ta rana ɗazu yanda ta shafi wancan irin to shima wannan ya kamata a ce an kiyaye saboda haka.

Wannan itama hanyace da ake bi wajen ajiya na irin masara kenan um wanda ko ince masara wanda anriga da anciro shi daga gona wannan hanyar ana binta ne wajen Idan ancire masaran daga jikin karanta acire wannan abun na bayanta wanda ake ce masa Zani a hausance bayan ancire sai a samu wani ɗaki wanda dama gaskiya zaʼa ginashi ne saboda dalilin wannan ajiyar masarar da za'ayi a ɗan yi gini kadan daga nan kuma saman duk Tsakiya zuwa sama wajen rufi sai asa waya wanda iska zata dinga shigowa tana fita ita wannan masaran kawai zuwa zaʼayi a zubata a cikin dakin a bajeta wannan iskan da take shigowa take fita, take shigowa take fita yau da gobe, yau da gobe, da ita masaran zatayi anfani wajen bushewa tabi jikinta ta bushe gabaɗaya gabaɗaya in antashi casanta kawai akaita inji ne a cireta inkuma da hannu zaʼayi anfani toh zaʼa cireta ne kawai batareda anjira wani abu ba tunda ta riga ta bushe kawai sai a cire a bushe Ayi anfani da ita toh wannan hanyar gaskiya tanada anfani Sosai saboda kusan gashi ba sai anzo an shanyata a rana, rana ta daketa ba wasu sinadaran jikin nata duk sun fita ba aʼa tana cikin daki a killace tana cikin wani gini da akayi saboda rufe wannan ajiya a killace iska tana shigowa a hankali tana fita, tana shigowa a hankali tana fita Har samu ta bushe toh wannan hanyar gaskiya tanada anfani Sosai wajen killacewa ko Kuma wajen kiyaye sinadaran da ke jikin masaran ba tareda anfitar da ita ankaita karkashin a ƙarƙashin rana ta daketa wasu sinadaran ma sun tafi ba Kuma ba tareda an ajiyeta a gurinda bashida iska an jibgeta ba ta yi ta yi ruba ba ko Kuma ace tayi funfuna ba ta lalace kenan wurine wanda iska zata shigo ta koʼina zata shigo ta koʼina zata wadaci wannan masaran Har zuwa bushewa batareda wani tada hankali ko Kuma ana fita ana leƙawa an shanyata a waje a aleka a gani ko dabba sunzo a leka a gani ko wani ya dauka aʼa tana cikin wannan guri a kulle sai Sanda ake bukata sai lokacin zaʼa dauko gaskiya wannan hanyace me kyau me inganci wajen ɓangaren ajiye masara hanyace wanda take mai alfanu Sosai in an bi.